Ha betizaysi arba mince katama gidoni betiza Gamo woga keetha getetiza wolqama keethay dizaysinne ha keethappe guye bagara duma duma Gita woratinne Gita mithati de'etes

issi timirte keeththa masatiza sohoni oyddu addeti oyde bolla uddidi de'eettes ha oyddu addeta sinthan issi macay eqqada dumma dumma haasayata haasa'ashenne dumma dumma kiitata aaththashe eqqada de'awus

ayfesi be ishin keehippe lo7iza dalga denbane dumma dumma ciishshati dumma dumma cilila maatati toketi diccishe dizayssinne dumma dumma mithatikka diccishe dizayssi beettees

Kase wodey buqura woykko beni wode miishan geetettizayssafe maahe galbay issino gitishinne maahe galba mayda issi addeynne afila hoykko bolluko mayda issi addey ubbayka nam7ay idimettidi sarotetha laamettishe deettes

daro asati gammo cencha kuwase kaassa cugati may7iza may7o maydi dizayssinne dunguza geetettiza xibabeppe oosettiza dumma dumma may7ota maydi diza asay keehippe qoodane daroy uttidi deees

Issi bessani issi miishshey dizayssa qoncisiza misiley xaafettidi xuufe kareeththa malan xaafetidi dei'ees hayssika gammoththon nababetishshe issifetetha naagetiza soha woykko andinet park gizayssi beettees

Xibabepfi oosettiza dunguza geetettizayssafe oosettida may'o mayda daro asatinne hara malara diza dumma dumma medho may'o mayda asay ubbaykka yexishenne ufayetishe ubbaykka kushe dhokqu ooththidi deees

Daro asay issi lo'izanne malaliza keeththa giddone qoodani usuppun gidiza asay issi macay haasata giddone dunguzafe oosettiza woykko xibabepfe oosethay dunguza geetettiza kumetha may'o mayada uttada de'awus.

Keehippe lo'iza gittanne wolqama gidida keeththati keexetidi katama giddon dizayssi beettees ha keeththeykka arba mince katama giddon gitta keeththeyka keexetti dizayssikka bettees ha katama giddon dumma dumma mithatikka de'eettes.

Nam'u maca nayit issi karetha kumetha mayo mayida issinne issi garsara karetha sure gixxida macay nam'atikka issi keeththa keexxi kunthidi ha keeththa anjisanas daro asa shiishshidi issi anjisiza miishe duuthishe dees .

Issi timirte keeththani daro tamaaretinne issi medho mayo mayida tamaaretinne tamaare yelida soo asati ubbaykka ba sinththan dumma dumma miishshata jarkanera woththidi ubbay maaran eqqidi de'es.

Paydoni ichachu macati ubbaykka issi oyde bolla uttidi daro macati ha macata giddofe micishinne issay issara hasayettishe ufayettishe ba kushe duuna bolla wothidi uttidettes

timirte keeththa giddun dumma dumma medhora diza may7o may7ida tamareti uttidi dizayssenne hatamaretu sinthan issi astamare kumetha may7o may7ada eqqada tamaretus kiita aaththashe de7awus

gabu gaammo wogan dubbusha asati uttiza sohoppe issini gididayssi gaammo zoone gerethe zuura worada giddon beettiza ettelo geetettizason keehippe daro asay ha dubbushan uttidi yo7o haasayetishe de7eettes

qoodani keehippe daro asati ubbaykka gitta oge woykko dalga oge giddora ubbaykka dumma dumma malara diza mayo mayidi ha daro asayka ubbay oge hamettishenne gede sinthe bishe de7ees.

ha wuday ni keexettida keeththe beishin keehippe lo7izanne malaliza nam7u keeththeti dizayssinne ha keeththetuppe giddora gitta ogeykka de7ees oge matan dumma dumma mithatinne ciisha puuteti toketidi de7oosona

Keehippe be ishin lo'izaynne malaliza wolqama keeththey keexettidi deees a keeththeyka beettizayssi arba mince katama gittoni chiecha katama gitton diza keeththey beettees.

keype lo7izanne malaliza nam7u keeththeti keexeti dizayssi beettees ha keeththatuppe sinthe baggera dumma dumma ayfes lo7iza mithatinne dumma dumma ciisha qommotin toketidi de7etes

Daro asati ubayika maccati kanchche duniguza xibabeppe osetiza bonicho mayo kumetha mayidi kehippe lo7iza oyidde bola utidi ubayka hara asay hasa7izayta ezigettes

Ayfes beyishin lo7izanne malaliza ufaysiza keeththe giddon oyde keehippe lo7iza oyde bolla ubba macati booththa may7o ma7i uttidi hara asay hasayiza hasaya izigishe de7ettes.

qoodani keehippe daro asati issi keeththa gidon ubbaykka oyde bolla uttidi de7eettes ha asayka ubbay uttidi dizayssi hara asay haasayiza qofa woykko hara asay aaththiza kiita ubbatikka izgishe de7eettes

qodani keehippe daro asati ubbaykka oyde bolla uttidi dumma dumma xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza may7o ba qodhane xaaxi wotheley ubbaykka huphe bolla salo medhora diza qoofe wothedi ubbaykka uttidete

Daro asati beni wode buqura gettetiza miishatappe erettiza guchche gettetizayssa keehi daro asay ba huphphe bolla issi asay tammappe woy ichachappe bolla giddida guche essidi hammetishe de'etes.

Beyishin ayifesi kehi loyizanne malaliza ichashu gashe nayiti betetesi ha gashe nayitappe guye baggara issi karetha kumetha mayo mayidda issi maccasi dizayisine issi adeyi dizayisi bettesi

addenne issi machey nam7aykka booththa kumeththa lo7izanne malaliza may7o may7idi nam7atikka issay issara kushe oykketedinne issi addezi kiise giddon ba kushe issi kushe yeddidi nam7aykka miicishe de7etes

gammo wogati gustama tamanne laapun qammane xuugetiza xompe geetettizayssa daro asay ubbaykka ke7idi mitha shiishshidi ha xompe xuugishenne guppishe yexishe ubbaykka de7ettes

qumay woykko kathay geegidi deees ha kaththanka dumma dumma katha qommoy ashotinne dumma dumma solloti woykko injeerati dumma dumma miishe kathati issi saane giddon ubbaykka shiiqidi metettanas geegidi deees

Gitanne wolqama gidida issi keeththey keexettidi de'ees ta keeththe matanni dumma dumma mithatinne dumma dumma cilila maatati melana masatiza maataykka dizayssinne gashe nayti keeththe matana hamettishe de7osona.

issi dalganne aaho denbani diza dumma dumma cililo mithatinne maatati keeththetikka de7ettes hayssafe puderakka dumma dumma zuma bolla mithatinne dumma dumma keeththati dhoqa heeray beettes

dumma dumma miishati bayzettiza sohone booththa medhora diza mayotinne hara medhora diza dumma dumma medhora diza may7oti mitha bolla kaqetidi woykko qaaphetidi dizayssa dumma dumma asay shamishe de7ees

Keththa giidon beni wodde mishsha woykko kushse hiilanchatan oththetida mishshatappe issino giddidaysi ooto giddishin ha ooto tamma bolla nam'u ooto woththidi tamma eththidi ha ooton kaththa kaththishe diizayssi bettes.

Dalganne adussa gidida booketidi diza gade giddora paydon keehippe daro asay attumaynne macay hakadeza bollara ubbaykka gede sinthe woxxishe de7ettes

Ba derey wogani woykko badere wogan mayettiza dumma dumma medhora diza may7ota booththa kumeththa may7o mayda macattin ubbaykka karabe baqqishenne ubbaykka nam7u kushe baqqidi guppishe de7ettes

dugeha tophiya kilile giddon beettiza dhokqanne gita gidida zumatoppe issino gidizayssi guge zuma geetettiza zumay gugeni ha beettiza zuma bollaka dumma dumma mithati de7eettes

dalganne asi adussa gidida keeththane may'oy bayizettiza sohon dumma dumma medhora diza may'oti micetidi asi shammana malanne bayziza asay iza giddon hametishe dizayssi beettees.

qoodani usuppun gidizanne laapnnuppe dariza macati kase wode may7o woykko ba deretethan oy ba heerani dumma boncho wode mayetiza may7o macati maydi ubbaykka ufayetishenne guppishe de7eetes

Issi addeynne issi macay woykko soho asati heedzdzu oyddu nayta nam'u nayta issi adde oykkin nam'u nayta issi macay oykkin ubbetikka addezi uttidi maciya eqqidi de'eet

Beni wode buqura geetettiza meeshappe issino gididayssi aksume tossa shucha geetettizayssakko haksume tossa shuchchaykka tigire kilelene dizayssi heedzzdzu aksume tosha shuchchati eqqidi deees.

Qodan keehippe daro asay ubbayka oyde bolla utid hasa'a hada'etidinne zoretid simid be hasa'a siyidayasa ero gishenne amanetishe kushe dhoqu othishe de'etes.

Issi aayenne issi naay idimettidi diza misiley beettees. Ha misile matane xaafettida booththa xuufekka aayo giza issanne aayi guussi asasi shemponne poo'okko giza issi dees.

issi macashiya karetha kumetha may7o may7ada ba sinthane qooshey woykko qaala dhoqu wooththi aaththiza miishe ba sinthan wothada haasaashe de7as amacey sunthaykka addisaba katama aysso aayoy mishiro adanich abbebe geetettas

Issi gitta timirte keeththane woykko dhoqa timirte keeththane tamariza nayti timirte tamari wursishinne he gippen diza mangiste oosanchati woykko kawo oosanchati anjishinne may'iza gitta kumeththa may'o nam'u asati may'i eqqidi de'ettes.

Issi keeththe giddon keehippe lo'izanne malaliza oydeta bolla daronne qoodani xeeta gidiza asay uttidi issi adde asata sinthan ekidi qofa aaththishenne dumma dumma kiitasa yootishe de'ees.

gittane daligga gidida adusa ogeyi osetishe dizayisi betesi ha ogezappe ushacharane hadirisa bagara duma duma mithatinne duma duma cishshatinne duma duma matati dossona

Gitanne dalga gidida gadera dumma dumma Kameti hametishe dizayssi betese ha kameta matarakka nam'u adeti gede simidi hametishe dosona ha hametiza asata sintherakka dumma dumma mithatikka detese

asas koshshiza miishatappe koyroynne waanna gididay koronte poo7o gidishin ha koronte poo7oy iza bollara issi dereppe hakko dere aadhdhi baana mala maaddiza koronte shubey iza bollara diza gitta biratati eqqidi de7eettes

keeththa giddon oyddu asati pude baggara heedzdzu asa duge baggara nam'u asa qodane ichacho ashati uttidi issiyaddey dabtare doyidi izafe nababishe dizayssinne hara asati issay issara hasayettishe de'etes

Heeran diza asas oykko derees koshshiza meishatoppe koyronne waanna gididay koronte poo'o gidishin ha koronte foo'oy iitizayssa itidi diza koronte giigissishinne qachishi diza dumma dumma asati koronte shupe bolla kezidi qachishi de'eete.

keehippe gitanne dalga gidida abba bollara hamettiza dumma dumma wogolotani asay hamettishe dizayssi beettees hayssafe pude baggera dumma dumma dalganne aaho mitha qommotinne worati de7eettes

issi gitanne adussa gidida wolqama aspalte oosetti dizayssa matani dumma dumma keeththetinne koronte iza bollara biza shubotikka de7eettes ha ogezappe ushachanne hadirsa bagganka dumma dumma mithatinne dumma dumma ciishetikka de7osona

Daro dumma dumma medhora woyko dumma dumma malara diza kethati Kexetidi issi gutanne dizays betese ha kethe matara dumma dumma mithatinne dumma dumma diza qommoti muzetinne hara hara mishati toketidi de'ese

Be ishin ayfes keehippe lo'zenne malaliza issi gittanne wolqama gidida keeththay keexettidi kumi dizayssinne ha keeththa matani dumma dumma mithatinne dumma dumma ciisheti tokketidi de7ettes.

Issi heerani dumma dumma malara diza keeththati keexxettidi dizayssanne ha keeththata giddora gittanne adussa gidida oge dizayssara issi kaamey gede hamettishe de'ees.

Be7ishin ayfez keehipe lo7iza dumma dumma miishshethi dizayssi beeththees; ha miishshathappe asathi ubbaykka ba sinththani kaththaa aaththidi ubbaykka issi medho dungguzara diza moyo mayidi uththi deeththes.

qoodani keehippe daro asati issay issay ubbaykka hawaday ihida miishe woykko komputere geetettizayssa ba sinthani wothidi ubbaykka be ishenne nababishe daro asay ubbay uttidi dizayssi beettees

Issi kathata bayziza keeththa matani dhuma sohone daro asati uttidi dizayssi beettees ha asatu lanqenka dumma dumma mithati puutetinne dumma dumma ciishati toketidi diccishe de7eetes.

Issi addey kareththa kumeththa mayo mayidi ba sinththani dumma dumma qoodimaga thamaarissiza woykko kooshetha asas aaththiza miishshatha ba sinththani woththidi ba mathani ithiophiya banddira misile nam7a miththa bolla kaqqidi uththi des.

Paydoni keehippe daro asay issi keeththa giddon ubbaykka dumma dumma malara diza may7o may7iti zoretishenne dumma dumma qofata bolla haasayettishe de7etes hasaykka ba sinthan uyettiza haaththa woththidi ubbaykka dees

daro asati attumatinne macati ubbaykka karetha medhora diza may7o may7di ba kushen dumma dumma misile oykkidi dizaytinne issi booththa kumeththa may7o mayda asay ubbaykka eqqidi de7eettes

Daro asati qoodane keehippe daro asay ubbaykka issi oyde matan sheeqi uttidi ubbaykka kaxidi sheeqida katha mishenne dumma dumma ushshata uyishe daro asati sheeqidi de7eete.

Qodan kehippe daro ubbayika issi mala mayo mayidi dizaysati eqidi hasayetishenz issi adey ha asata sinthan eqidi ha asatu ba qopa athishene duma duma kita yotishe de'es.

Keehipe lo'izane malaaliza wolqama keethay zo'o medhora diza keethay keexetidi de'es ha keethape gede bagaraka issi wolqama keethay de'es ha keethape ushachi bagera gita ogene issi lo'o mithay gitay dizaysi beetes.

issi keehippe lo7izanne malaliza gitta keeththey keexettidi dizayssi beettes hakeeththezappe kuye baggerakka dummma dumma mithatinne dumma dumma ciisha worati diccidi dizayssikka beettes

Gitanne keehipe ayfes beyishin lo7izanne malaliza walqama keeththey keexettidi booththa medho woykko booththa malane tiyettidi deees ha keeththefe guye baggara dumma dumma mithatikka de7osona.

Daro asati maaran maaran eqqidi de'eettes ha asatikka booththa may'o may'ida issi macaykka ba mille bolla woykko ba zokko bolla kushe wothada de'awus issi addekka kushe kiisen naaqidi eqqides

Gitanne wolqama gidida issi keehippe malalizanne lo7iza keeththe giddon daro asati oyde bolla uttidi ba sinthanne lo7iza xarapheza woththidi xarapheza bolla dumma dumma haaththetaka wothidi uttidiosona.

Keehippe lo7izanne ayfes be7ishin malaliza gittanne wolqama gidida gita keeththe keexettidi de7ees ha keeththe sinthani dumma dumma mitha puutetinne dumma dumma ciishetinne maatati de7oosona.

Keehippe lo'izanne makaliza Gita kethe kexetid dizaysa gidon qodan daroadat ha kethe gidora hamutishe dizaysinne daro asat utid dizays betes.

issi gitanne dhoqatethaykka dhoqo gida keeththey issi heeran keexxettidi diza misiley beettees ha keeththe matani dumma dumma cilile maatatinne dumma dumma dooza mitha qommoti tokkettidi dizayssikka beettes

Gitanni wolqama gidida keeththey keexettidi dizayssi beettees ha keeththe dhoqatethaykka biitta bollafe nam'u kushe dhoqu gidin keehippe lo7izanne malaliza ogera oosettidi deees.

Kumetha bootha mayo mayida hedzu addetinne issi maccay ba sinthani daaboranne daabo baxxiza mashara saaneni wothidi waraqata ubbatika kushen oykidi eqqi deetes.

Issi harganchay zin7idi dizayssa duge ha tophiya kelele aysson aawa daanna tilahun keebede ha harganchaza bolla sakkizayssa biidi ba kushenne oyqqidi beyishe deees.

Asay saketidi akamettiza keeththan woykko akime keeththa hospitaale giddon issi machasiya hiixa bolla woykko alga bolla uttada saketizaara woykko harganchaya de7awus ha hargancha matanka dumma dumma miishati de7ossona.

Issi gitta hospitaale woykko akime keeththani asay saketidi diza issa keehippe daro asay issi harganchay hiixa bolla ichidi diza issa keehippe daro asay yiidi ha saketiza asa oychishe dees.

Issi zo'o maccassiya oydde bolla uttada ba sinththanni dumma dumma qode maggata attiza woyko kittatta issi bessappe hara bessa gattiza mishshetta ba sinththen woththada ba qofa attishinne ba kiita hara asas yootashe de'awus.

qoodani nam7u tammoppe dariza asay woykko paydon nam7u tammoppe dariza asati ubbaykka issi keeththata sinthan eqqidi dizayssi beettes haasatuppe guye baggara dumma dumma woratinne dumma dumma gita mithati de7ettes

issi haakime keeththane woykko issi gita hospitaaleta gettoni ooththiza dumma dumma ooththanchati woykko haakimeti ubbaykka ba boncho may7o booththa may7o kumetha may7di ubbaykka ba sinthan dumma dumma dhale wothidi de7ette

asay izara geliza issi geloso gitta keeththenne geliza gelosoy deees ha gelosonikka dumma dumma medhora diza tophiya bayndira misilaykka dhoqan kaqetidi deizayssikka beettees

Issi hosptale giddon woyko sakettid asay paxxiza sohoni issi adaey saketidi hixa bolla woyko alga bolla utidi dizaysanne dumma dumma asati ha adezasi mado imizaysa betese

Issi aakime keeththan woykko hothpotale geddone issi macasiya ba huhphe goose nqachada woykko goosse koozada kashe naa edemmada ba tara naagashe ohide bolla uttada macheyanara de'awus.

Keeththa giddon gashe nayti gitati attumati macadi ubbaykka ba sinthan miza miishenne dumma dumma uyiza miishen wothidi dumma dumma ciishataka woththidi dabbo be sinthanka woththidi asay miishenne uyishe dizayssi beettes.

Qoodani tammanne nam'ufe dariza addeti ba ayfe bolla manaxire wothidi dumma dumma malara diza may'omayedin issi keeththa giddora asay ke'idi hametti gede sinthe bishe diza misile ibeete.

Daalganne kehippe giita giidida dembba giidon carkko mixxetha giittay eqqidi dizayssi carkkoy awa bessara bizayssa mixxishe dizaysi bettes.

daro addeti ubbaykka biitta bookkiza miishe akaafatanne dumma dumma miishata ba kushene oyqqidi gade bookkishe woykko biitta bookkishe do7etes ha biitta bookkizayti biitta bookkidi izanne dumma dumma miishata mithata tokkanaas holla bookkishe de7oossana

daro asati garsera sinde woykko giste misilera diza mayo mayidi asay ubbay giste doorite gi yexishe issi dunguza mayida addeykka asata giddon dizayssi ubbati kushe dhoqu ooththidi de7eettes.

Assi gita shuchchafe ginbettiza wolqama keeththe keexetti dizayssi beettees ha keeththe sinthan dumma dumma maatatinne dumma dumma mitha puuteti toketidi diccishe dizayssikka beetteyosona.

Hayssi beettizayssi arba mince katama gidton woykko dunguza addebaabaye geetettiza sunthay diza dunguza medhoppe oosettiza dumma dumma shuchchan oosetida keehippe lo'iza addebaabaye

Paydoni keehippe daro asate macati attumati gasheti gitatinne ubbaykka issi addey ha asata giddofe dunguza may'o may'di dizayssinne harati hara hara medho may'o may'idi eqqidi de'eete.

uyddu asati eqqidi issay issara haasayettishe de7eettes uyddu asatanne heedzdzay attuma gidishin issi macaykka de7oos haasay ubbay issay issara zoretishinne issay issara qofa laamettishe de7oossona

keehipi ayfes lo7izanne malaliza keeththe geettone lo7iza hawo deni oosettida dumma dumma asi izan uttiza oydetinne dumma dumma asi iza bolla katha miza xarapheezati de7eettes

ichachu asati eqqidi de7ettes hasatu giddofe issi addey booththa may7o may7dayssi qoodhenne xibabefe oosettiza dunguza geetettizayssa xaaxida addey ba nam7u kushe dhoqo ooththidi hasayishe de7ees

daro asati ubbaykka shiiqi uttidi gubaaye woykko qofa laameretishe uttidi dizayssi beettees ha asatu giddofe issi adde dunguza mayidayssi iskibrtoni dabtare bolla hara qofa ezgidayssa xaafishe de'ees

Wolayta sodo yunvereste gidon diza tamareti izan anjetiza gitan zo'o medhora kethay kexetidi dizaysine hara hara kethati gitati kexetidi dizays betes.

Daro asati ubaykka dumma dumma miishshata ba kushshiyan oyqqidi ,ha asatikka kawo oosanchcha masatizayssati hara asasi maado eqqa immanassi ubaykka ba kushshiyan oyqqidi hara asas immishe de7etees.

Heerani diza daro asay keidi dumma dumma gade bokid dumma dumma miththa puttetanne kaththa qommota zerishenne tokishe dizayisi betees ha asat tokiza kaththa qommotappe badalayine dumma dumma saniththet dicishshe dizayisi beteesi

issi qonciso woykko eriso issi kawo ooso ooththiza keeththane diza asati geliza sohon bessiza malatay dhoqo giidi mitha bolla oosettidi diza misiley bettes hayssa bollaka dumma dumma medhora xaafey xaafeti de'ees

Gittanne zo'o medhora diza keeththe keexettidi dizayssi beettes ha keeththeykka beettizayssi wolayta soodo yumbureste gibbe gitton diza keeththekko ha keeththe matani dumma dumma matatinne dumma dumma mithati deees.

Issi gitanne dalga gidida haaththe izara goggi biza haathe shooreda haaththe shoorey dizayssi beette ha haathe oge matani dumma dumma shuchchati dumma dumma mithatinne cililo matati de'eettes.

Dalganne adussa gidida oge oosettidi dizayssinne issi tamare keeththa hoykko gibbe gelana mala maaddiza dumma dumma miishati oge bolla oosettidinne gordettidi kishettidi dizayssi beette.

Issi heerani diza asas kossiza miiseppe koronte poo'oy issino gidishin ha koronte foo'o qachizanne lo'ethiza asati koronte shuboy iza bollara diza mitha bolla keyidi ha koronte qachishe de'eettes.

daro asati issi keeththa geddan woykko oge matani oyde bolla uttidi de7eettes ha uttida asay ubbaykka hara asay haasayiza haasaya woykko yeho isigishenne siishi ubbaykka deees

Gitanney dalga gade geddone issi wolqamanne dhoqatethaykka biittafe nam'u kushe dhoku gida keeththe keexettishe dizayssi beettes ha keeththeykka bollara qorqoroy kamettenna doya de'ees.

lo7izanne issi diccida katama giddon keehippe ayfes beshin lo7izanne malaliza keeththe keexettidi dizayssi beettes ha keeththeza sinthen dumma dumma cililo maatatinne mitha puuteti tokketidi diccishe dees

Keeththa giddon keehippe qoodan usuppunappe dariza asati uttidi haasa'etishenne zaretishe de'etes. Ha asata oosoykka asa saroteththa naagisonne issi heera issi issara ooyettena mala asa sarsaroteththa naagisiza asatakko..

issi pirde keeththane woykko asas qofa ushachchanne hadarsa xeelidi pirda pirdiza pirdanchati may7iza may7o kumeththa karetha may7o mayda attin uttidi ba kushenne kooshe woykko qaala dhoqo ooththidi asas gaththiza miishe oykkidi haasayishe de7ees

keehipe lo7izanne malaliza issi keeththa gedone ichacho asati uttidi de7etes ha asatikka pirda pirdiza woykko pirdanchati may7iza karetha kumetha may7o may7di ubba asaykka oyde bolla uttidi de7ee

Issi heray moretidaysa keehippe daro asati atumat, mac'ati ubbay heran de'iza asay ke'id ogey moretidaysa pitishe piton iita miishata haasi efi be matappe yegishenne ogeza lo'ethishe de'etes.

daro asati oge bolla wodhdhida iita miisheta issi booththa medho diza kaame bolla ogezappe iita miisheta pittidi hara bessan efi yeggana mala iita miisheta ha kameza bolla caanni sheete deetes

Issi herani diza ogee mooreththidayssa heeran diza asay ubbaykka piththiza miishshe ekkidi dumma dumma iitha miishshatha piththidi hare gaare bolla caanidi ba heerazappe iithe miishsha harasoo efishee de7eeththes.

Isi heeran diza asay ubbay ke'idika ba heeray itidaysa woyko moretidaysa pito ekidi ubbayka pito,aysanne gigisishe de'etes ha asatika moretida besa loythishenne asay ubbayka issi bolla dizaysi beetes.

Issi heerani diza daro asati attumay macay ubbaykka gade pittiza woykko geeshiza pito ekkidi ba heeran diza ogeta geeshishenne asay ubbay piton pittishe dizayssi bettees.

issi heerani oykko issi gutan diza derey ubbaykka keidi ogey mooretidinne ba heeray mooretidi iitide dizayssa ubbati geeshshishinne haaththe oge oykko haaththe izara gogi biza oge asati bookkisheed eetes

Daro asay attumatinne macati awatinne ayati ubbaykka keeidi issi heeray iitidayssa woykko mooretidayssa lo'athishenne pittishe dumma dumma haaththe gogi bizayssa giigissidi aaththishe deeetes.

Keeththa giddon keehippe lo'iza keeththa giddon nam"u kumeththa karethth medhora diza mayo mayida nam'u adetii uttidii hassayettishe deyetes issi addezikka ba kushshen kushe dhoqqu Ooththidi aathoza miishshe oykidii hssayes

Hawodey ehida miishe woykko payda geetettiza asay bana itophiyan dizayssa erisiza woykko qoncisiza miishe mazagabettashe issi maciya oyde bolla uttada xaafettashe de7aas

daro asati issi keeththa gitton heedzdzu oyddu attumatinne heedzdzu macati ubbaykka eqqidiy issay issara qofa laametishenne hasayetishe dumma dumma qofa bolla hasayettishe de7eete

Iss oso kethan woyiko tamareson oyidu adde oyide bolla utidi ba sinthan ha wode ehida misha woyiko kompitere getetidayisa wotidi ubayika be,ishenne hara hara osotha otishe de,etees

qodani keehippe daro oyddu tammu gidiza asay ubbaykka duma duma medhora diza mayo mayidayssinne ubbaykka issi malara diza qoofe huphe bolla woththidi asay maaran maarani ekidi dee

Nam7u addethi kareththa kumeththa mayuwa mayida issi addenne issi hara medhora diza mayo mayida addee nam7aykka oyde bolla uththidi issi addezi ba sinththeni haaththe woththidi nam7u kushe wola oykkidi haasayishe de7ees.

Itiophiya dere aysso aawa doktore abi aymedey kumetha karetha may'o may'idi issi kumetha karetha may'o may'da addera issi misile ba kushen oyqidi nam'atikka be ishe de'eettes.

Qodani keehippe daro asay taybin woykko paydin wurenna asay ubbaykka booththa medhonne dumma dumma medhora diza may'o may'idayssi nam'u ogeyonne dalga oge kumidi ubbaykka oge hamettishe dee

issi dalganne adussa gidiza oge giddora daro asay hamettishe deees ha asatu giddonka dugeha tophiya kilile aysso awa daanna xalahon kabadaykka ha asatura hamettishe gita ogezara de7ees

dalganne gita walqama haaththe bollara qoodanne laapun gidiza gittanne walqama booththa medhora diza parati ubbay ha haaththaza gittoza woxxishenne adarihe de7ettes

Daro asay qoodani keehippe darizayssi ubbaykka keeththe giddon uttidi zoretishe woykko haasayetishe deees haasata giddonne dumma dumma xibabeppe oosettiza dunguzatanne dumma dumma booththa waraqata oykkida asatikka de7ette

karetha kumetha mayo mayida addey zo7o addey uttidi ba sinthanni haaththenne silke waraqata heedzdzu miishata woththidi haraso gede be7ishe issi addey oyde bolla uttidi de7ees

issi he macashiya ba sinthani haaththe wothada maceyppe gede baggera dumma dumma itophiya medhora diza bandiray keqqetidi dizayssi bettes ha maceyppe guye baggera kase wode woga keeththa geetettiza xaafey xaafettidie

daro asati ubbaykka dunguza geetettiza may7o xibabeppe oosettiza boncho may7o may7di huphe bolla booththa qoofe wothidi daro asay issi ooso woykko issi geeshsha haaththa oothisidi wursidayssa be ishe de7ette

Daro asati oge giddon eqqidi woykko samaara maaranne ubbay issay issara zoretishe eqqidi deyettes haasatikka dumma dumma malara diza may'o maydi dizayssinne asatappe guye baggera issi gitanne wolqama mith dizayssi beettes.

gitanne dalga gidida wolqama abba bollara abba bollara hamettiza markabe geetettizayssanni kehife qoodanne daro asati caanettidi ha abba bollara laaggidi hamettishe daro asati de'oosona

Dalgganne kehhippe aaho gidida giddoni duma duma muzzetinne duma duma kaththa qommotappe baddala getetiza kaththati tokketidi diccishe dizayisa daro asayi ha dicciza kaththa be'ishe de'etes.

Qodan lapun gidida asati ichchashu atumatinne issi mac7ay ubbay qore bolla boththa mayuwa xaxiddi qareththa kumetha mayo mayid ubbayka issippe qofa lametishsheninne hasayshshen de7tes.

daro asati booththa may7o may7dayssi oykko giste misilara diza booththa may7o may7da asati ubbaykka ba kushane booththa bandira masatizayssa mitha bolla kagqidi ubba asayka issife maaran gididi oge hamettishe de7eetes

daro asati issi medho mayo woykko kase wode asati mayiza boncho mayota kumeththa mayo mayd i issi zo'o mayo mayida macashiya issi kumetha booththa mayo mayida macasheyssi dumma dumma ciishshe kushen oyqada immashe de7awus

keehippe qoodani daro asay dalga gate getton woykko aaho gate getoni eqqidi ubbaykka ba nam7u kushe dhoqu wooththidi asay haasayishenne haasayetishenne zoretishe dizayssi beettees

gitanne dalga gidida keehipe lo7o hunetan loykko lo7o wogan oosettida keeththe giddon daro asay uttidi hawudey ehida miishe woykko komputere geetettizayssa daro asaykka be ishe dizayssi beettes

Qoddani tamane ichashu gidida asati atumatine maccati ubbayikka issi medho issi mela diza mayo mayidi ba qodhe duma duma mishata athidi ba kushe dhoqu othidi eqidetesi

Issi gitane dic'c'ida dereta gidoni kehi ayfes be'ishin lo'izane malaliza kethi kexeti dizaysane asati ha wode ehida mishi woyko kompitere getetizaysa ba sinten wotidi utidaysi beets.

"Keetha giddon qoodan tamma gidiza asati ubbayikka uttidinne eqqidi dizaysi betees, Ha keetha giddonkka dumma dumma ha wodey ehida miisheti silketinne dumma dumma compitereti de7osona."

Issi heerane hoykko issi dereni diza daro asay bolla metora diza asatinne lo7o asati ubbaykka oyde bolla uttedayssinne eqqidi dizayssi daro dalga keeththa giddon daro asay shiiqidi deen.

Asa saroteta nagisiza woyko hera saroteta nagisiza issi mac'asiya kumeta mayo mayada eqada hara asayka daroy eqidi dizaysa tamarsashenne duma duma qofa athashe eqada de'awus.

daro asati keeththa giddon oyde bolla uttidi haasaya siyishenne ara asa qofa laamettishe de7ettes ha asatu giddonkka asa sarotetha naagisiza asati mayiza woykko pooliseti mayiza may7o mayda nam7u asatikka de7eettes

keehipe daro asati asa sarotethanne issi dere sarotetha naagisiza daro asati ubbaykka xarapheza matan uttidi ba sinthane dumma dumma uyettiza haaththata woththidi ubbaykka hasayettishenne zoretishe de7ete

Daro asay issi heera sarotetha naagisiza woykko asa sarotetha naagiza asati ubbaykka ba boncho may'o woykko poolise timayiza may'o mayti ubbayka eqqedi haasayetishenne zoretishe de'eettes.

asanne dere sarotetha naagisiza kawo oosancha woykko poolise geetettizayssi issi addey ba karetha woykko ba kumeththa may7o may7di karetha oyide bolla uttidi haasa7a hasa7ishe de7es

Dalganne aaho gidida demba giddon keehippe daro asay uttidi ba sinthane ichachu addeti oyde bolla uttidi ha asatas dumma dumma kiitan dumma dumma azazota yootishe dhe7ee

issi derenne issi heera hoykko issi gutani diza asata sarotetha naagisiza asati woykko pooliseti may7iza may7o may7ida asay ubbay uyde bolla uttidi dabtare bolla eskibrton mazaqabishinne xaafishe de7eetes

Dalgga gidida aaho gadee goyeththidi dizayssani issi booththa maayo mayida zo7o meroora diza addee ayfe bolla manatsire woththida issi miththa puuthe gadee bookkidi tokkishee de7ees.

Gamo zonne ayso aawa danna demise adimasuynne hara asati ubbayka shiqidi asay hayqini hayqida asa bolla yeho yidi ha asatika ubbay yekishe de7ettes.

Daro asay ubbaykka biitan dalgga gidida bolla gade bolla eqqidi asay ubbay ba kushshiyan gistte doriththe Giza misile kushshenni booththa woraqata oykkidi asay ubbay yedhdhishshe de'es.

Keehippi daro asati issi giya gitton daro macay attumay ubbbaykka daro asay issippe shiiqidinne eqqidi hara asay haasayizayssa woykko hara asay yootiza zore siyishe ubba asay deees.

xibabeppe oosettiza dunguza mayota mayida nam7o macakinne issi attumey heedzdzaykka qorqoro geetettiza miishe oykkidi ba dosatethan issi macashesi haasay ubbay qorqoro immishe de7eettes

issi gitanne wolqaama keeththa giddoni daro asay karetha medhora diza maayo may'idayssi ubbaykka uttidi bamatanne itiophiya bandira misile wothidinne hara medhorakka diza bandira wothidi asay haasayetishenne zoretishe de'ettes.

Kumetha kareththa medhora diza moyo ma7ida laapun addeti eqqidi de7eeetees. Ha asatu giddon tophiya aysaawa dokiter Aabi aahimedekka karetha moay mayidi eqqidees.

heedzdzu macati ubbatikka booththa kumetha dunguzafe oosettida may7o may7di ubbaykka ba kushe kushen oyqqidi uttidi deeettes haasatuppe issi macashiyakka ba kushen silke oyqqada uttadus

Ha7i wodey ehida matha kooththeti dumma dumma mitha dhishkidi mitha bolla wothidi asay dizayssi beettees ha matha kooththetoppekka guye baggara dumma dumma mithatinne dumma dumma aaho worati de7eete

daro ammano aawati oyddati eqqidi de7ettes ha oyddatu gitton nam7ati dunguza may7o may7idi gaabe woykko bullukko bollara may7idi ba kusheni xammaro oykkidi nam7u addeti eqqidi de7ettes

Nam7u addeti gaabe woykko bullukko geetettiza may7o may7di ba kushani xammaro oykkidi nam7atikka dunguza xibabeppe oosetteza dunguza geetettiza koofe huphe bolla wothidi kumeththa dunguza may7di eqqidettes.

Issi heeran issi deren diza asayi ubbaykka bootha mayo gistte doorite giza mayo mayidi ba kushen tophphiya bandira misile miththa bolla kaqqidi oykidi ubbaykka dumma dumma dungiza mayidi asayi oge hameteesi.

Namu'u addeti karetha kumetha mayo mayidi gathara demo batha mayo mayidi oyide bolla uttidi namu'u adeti isoyi isara hasayetishene ba qofa lameretishe detesi

Issi karetha kumetha mayo mayida adey oyide bolla utidi basinthan koshe woy qala dhoqu othidi gathida mishe wothidi adezi hasaya woyiko bakita athishe de's

Qoddan ussuppun gidiza adeti eqqidi ha adetika be kushshan dumma dumma kartonera xaaxetida diza mishsha oyqqidi ubbayka issoy issora haasaetishenne zoretish dettes.

Issi macashiya oydde bolla uttada ba sinththan dumma dumma qoodi maagata asasi gaththiza mishsheta woththada ushshacha baggera tophphiya banddira missiley diizayssa bessada ba qoffanne ba kiita aththashe uttada de'awussu.

Issi daliggane aho gidida demibba gade gidora oyiddu adeti hametishe betesi hayissatape guye baggara gade giddoni duma duma mithatinne mattati dizayisi bettesi

keeththa giddon uttida oyddu nam7u asati uttidi nam7u asati eqqidi de7eettes ha nam7u addeti karetha medho kumeththa may7o may7idi ba sintani dabtara woththidi iskiftoni dabtar bolla xaafishe de7eettes

daro asay issi zo7o galamera diza keeththa giddoni zo7o medhora diza oyde bolla uttidi dumma dumma xibabetoppe oosettida dunguza may7ota may7di qoofe huphe bolla woththidi daro asay uttidayssi beette

dalganne issi aaho gade giddon goyettidi dizayssan issi dunguza hoqodhene xaaxida addey booththa may7o may7idayssi mitha puute gade bookkidi biitta giddon mitha puute tokkishe de7ees

Qodani keehippe daro asati issi keeththa giddon uttidi ubbaykka uyde bolla uttidi hara asay kiita aaththizayssa woykko yootizayssa siyishenne isigishe ubba asaykka uttidi de'eetes

Daro asati ubbaykka dumma dumma malara diza may'o maydi dizayssinne issiyaddey gammo dunguza geetettessa dumma dumma xibabetappe oosettiza gitta koote maydi uttidayssi beettees

Qaydoni keehippe daro xeetun taybettiza asay ubbay oge bolla ke7idi giste doorite giza malata moykko misilera diza may7o may7di tephua bayndira misile ba kushen oykkidi asay yexishedee

booththa xibabeppe oosettiza dunguza geesettiza may7o may7da oyddu macati sintsera eqqidi dizayssi beettees ha macatoppe guye baggarakka domma domma asati oyde be sinthin wothidi eqqidi diza misile hibeette

Kssi kumetha may'o karetha may'o mayda attey hupheykka baynda atte eqqeti ayfe bolla manaxire wothidi tizayssinne ha addezappe guye baggera dumma dumma gita mithati eqqedi de'ettes.

giya masatiza bessanee keehippe daro asay machay attumaynne gashi gitaykka ubbay keesidinne gitta demba mitha garsani ubba asaykka uttidi de7ete

uyettiza ushsha woykko kokka kolla geetettiza miishe keehippe daroy gitta miishe woykko deexo caanidi harasoppe haraso gaththiza kame bolla caanettidi bishe deees

Issi heeras woykko issi derese koshshiza mIIshatUppe waannay oge gidishin ha ogey oosettishe dizayssinne issi gitta haaththe bollara zoggay woykko dilddile geetettizayssi wodhdhishe de7ees.

Soho medosan geetettizayta gidofe issini hare gidishin haareykka asas deexo miishata caannidi issi bessappe hara bessa daro oyddu ichachu hare gidizayssi dumma dumma miishata caanni ekkidi bishe deees.

daro asati qoodani ospun gidiza asati macatinne attumati ubbaykka kumeththa may7o may7di dizayssi beettees haasay ubbaykka ba kushe nam7a kushe bolla wola oyketidi dizayssakko

daro asay issi giya giddon ke7idi ubbaykka giya giddon zal7ishe shammishe bayzishenne dumma dumma miishata ooththishe de7eetes ha oge gita oge giddorakka dumma dumma malara diza kameti hamettishe deete

Issi ketha gidon Dumma dumma asati atumatinne macati ubbaykka karetha medhora diza mayo uyede bolla utidi ba kushen dabtare oykidi dizayti issi adey hasa'iza qofa xafishe de'etes

Nam'u aayona aayeti gashe nayta baki'ooni idimmidi uttidetes. Ha aayetikka huphe bolla nam'aykka booththa medhora diza goosse gozidi ubbaykka oyde bolla uttidi de'ettes.

qodani keehippe daro asati giya geddon woykko issi is miishathi bayzettizanne shamettiza sohonin dumma dumma ayfo ayfetenne dumma dumma dan7o doozati dizayssi beettees dan7o doozataka asay bayzishenne giyazani shamished ees

Heedzdzu tohora diza asa issi heerappe hara bessa moykko issi sooppe hara zohon caannidi efida heedzdzu tohora hamettiza bachache geetettiza miishey eqqidi dizayssani asati dumma dummo asati gelishe deeet

Gitanne dalga gidida kuwaase kaa'iza bessanne kuwaase kaa'iza kaasanchati kuwaase kaa'ishe dishin ha kuwaase beyiza keehippe qoodan sha'u taybettiza asaykka uttidi kuwaase beyishe de'eetes

Issi bootha mayo mayida addey garsera karetha mayo mayidaysi shuchcha bolla uttides. Ha addeza guye baggara dumma dumma cililo worati de'oosona.

Issi gitanne xosi medhida woliqama gise woyikko hathe dhoqa sora gogizayisi deas issi adde botha mayo mayidayisi ha hathe matani eqidi kusheni kalo oyiqidi deas.

issi keeththey keexxettidi dizayssa bolla woyshen lashay woykko woyshefe keshey keeththeza bolla kesheti dizayssa keeththeza sinthen dumma dumma asati attumatinne macati booththa medho may7o may7di eqqidi de7ette

Gittanne dalga melida wora giddonne issi medoosa qommotappe phuuphphulle yeggiza yancho geetettiza miishey ha gita wora giddora hamettishe deees. Ha yanchoppekka geede baggera keehippe daro worati de7oosona.

aahonne dalga gidida wora giddone xibabeppe oykko dumma dumma xibabetappe oosettiza dunguza geetettiza qoofey icchachu qoofey mitha bolla qaaphetidi wora giddon deees

usuppun attuma naati ubbaykka ichachati issi medho booththa may7o may7di eqqidettes haasatu giddon issi naay kushen haaththe oyqqidayssinne issi naay kushen silke oyqqidi deette

Issi macasiya oyde bolla uttada dumma dumma xibabe tampenne dumma dumma shalotuppe oosettida may7o may7ada hube bolla dunguza xaaxada puutto liqaqe bolla puutto suqashe de7awus.

Daro qoodhen keehippe daro asay ubbaykka maccay attumay ubbay bootha medhora diza mayo mayidi ha ubbaykka issi dhoqqqateththay diza zuma bolla bootha miisheza kushen oykkidi de'etees.

Qoddan oyddu asa giddizayssati issippe shiqqidi ubbaykka issi oydde bolla uttidi ba kushshiyan uuyizza haththa oykkidi ubbatika uttidashin issi maccasiya haaththe uuyashe de'awusu.

Daro asy ubbaykka marn maran eqidi dumma dumma katha qommoti kaxidi dizaysa ubaykka ba kushan dumma dumma katha izan miza mishe woyko saneta okidi ha kathape ubaykka ekishe des

Issi denba gade gidoni kehippe loiza dumma dumma mita qomotine dumma dumma cililo matati di'izayisi betes ha mata gidonika issi gita keeththa kexetidi dizayisika bete.

paydoni tammanne ichaachu asa gidizayti attumatinne macati ubbaykka booththa medhdhorra diza may'o may'di booththa qofe ba huphphan wooththidi ubbaykka ba kushe dhoqu ooththidi ufayettishe de'eettes

gitanne dalga gidida issi katamay dizayssani issi boothhhtha kumetha may7o mayda addey ba kushan bandara masatiza booththa meeshe mitha bolla dhouu ooththi oyqqidi zuma bolla eqqidayssi beettes

haaththa giddonne diza medoosata woykko haaththa giddonne ardiza medoosata giddofe haaththa haylasho geetettizayssi gittanne dalga gade bolla zin7idi woykko ichidi dizayssi beette

Daro asati attumati macatinne dumma dumma medhora woykko dumma dumma malara diza may7o mayda asati issi khip yfaspeshin lo'izanne malaliza keeththata sinthen asay ubbay maaran eqqidi deetes.

Macay shuchcha gitta shuchcha bolla uttada dunguza woykko xibabeppe oosettiza gammo boncho may'o may'ada huphe bolla qoofe wothada uttadus ha macayppeka guye baggara dumma dumma wooratinne mithati de'oosana.

Dalga gade giddon issi macasiya booththa qofe wothada ba woththida qofe nam7u kushen oyqada miicashe de7awus ha macaypeka guye baggara dumma dumma gita mithatinne dumma dumma worati dizayssi beette.

Daro asayi maran maran eqqidi attumay maccayi ubbayika ba kawo dooranas kawo dorissiza asati kardde immizaysa maran maran eqqidi asayi kardde ekkishe de'es.

Daro asato maatan maaran eqidi ha wodey ehida itophphiya giddon diza asay banatetha erissanaas e woykko qonccissiza fayda geetettiza mettawoqiyas xafettishe ubbatikka de7eetes.

qoodani keehippe daro asati afala dumma dumma afalata may7idayssinne dumma dumma dunguza qoofeta huphe bolla woththida asay maaran maaran eqqidi dizayssi beettees ha asappe guye baggara dumma dumma woratikka de7osona

timirte keeththa giddon woykko tamareso masatizayssanne daro asati qoodanne laaosupun gidiza asati uttidi darapheza bolla dizayssinne issi adde ha asata sinthan eqqidi ba qofa haasayishe dizayssi beettees

ke'ihippe daro asati gashshe naytinne gitta naytti ubbetikka maran eqqidi ha wodey ehidda paydda geetettiza miishshe ubbaykka mazagabettanas maran eqqidi xafetiishenne mazagabetiishshe de'etees

qoodani keehi pe daro asati maaran maaran eqqidi gita mitha garsanni asay ubbakka mangiste woykko ba kawon dooranas karde immizayssa karde ekkanas daro asati mazagabettishe de7eeta

Asay ubbay ba kawo dooranas ubbetikka kawo dooriza karde ekkanas maaran maaran eqqidi asay ubbaykka ba karde mazagabettidi woykko xaafettidi karde ekkidi bishe de7eettes

daro asay attumati macati gasheti gitati ubbaykka maaran eggedey hawodden yida miishe woykko payda geetettiza itiophiyan diza asay bana erisiza miishe ekkanaas mazagabettishe woykko xaafettishe deettes

issi timirte keeththa masatiza dalga keeththa ketoni daro asati attomati macati gitaytinne oppetikka asay xarapheza bolla uttidi xaafizasonne maaran eqqidi xaafetishe dizayssi beettes.

Issi deren diza asay ubbayka bakawo doranas kawo doriza kardeta ekanas hezhzhu asay mazagabishe dizayssane daro asay yidi uttidi mazagabesishe ubaykka detesg.

Daro asati maran maran eqidi nam'u adetinne dumma dumma hara macati de'etes asatu gidoppe gammo zone aysso awa dokiter demise adumasuyikka ba oshshichcha kushshiyan silke oykiddi eqides

daro asay woykko itiophiya asay ubba kawo dooranas laapuntho dooro laythanne ubbaykka kawo dooriza karde ekkanas maarane uttidi asay mazagabezayssa karde ekkanas mazagabettishinne xaafettishe de7eet

daro asay issi medhonne dumma dumma medhora diza mayo mayda asay maaran maaran eqedin itiophiya giddon diza asay bana erisiza woykko qoncisiza miishatoppe issino gididayssa payda matawaka ekkanas asay xaafettishe dizayssi beettes

Issi tamare sohone woykko timirte keeththe giddon issi medho mayo mayida tamaare nayti ha wodey ehida woykko itiophiya mule deressi yida fayda geetettiza matawqa ekkanasi tamaaareti mazagabettishe woykko xaafettishe de7e.

laapontho kawoy doorettiza saaten woykko woden daro asay kawo dooranas dumma dumma asay yiidi maaran eqqidi kawo ba dooriza karde ekkanas asay ubbaykka maaran eqqidi maxagabettishe woykko xaafetishe di es

Issi timirte keeththa masatiza sohone daro asay basinthane dunguza may'ora diza xarapheeza bolla dunguza may'o micidin asata xaafishenne daftare bolla dumma dumma asati maaran ekkidi xaafettishe dizayssi beettees.

Kuwase ka'iza cugati woyko kuwase ka'iza kasanchati ubbayka issay issay kuwase ka'iza sohoni duma duma cugati mayoza hara hara kelerera de'iza mayo mayidi ka'ishe bettetes

Kuwase kaa7iza kaassancha cugati ubbayika kuwaase kaa7iza bessan woykko kuwase kaa7iza demban ubbay kuwase kaa7anappe sinthe eqqidi maaran maaran deettees.

Kuase kaiza chugati woyikko kuase kasanchati kuase kaidi xonizayisa gidikko imetiza boncho miishsha woyikko wanca getetizayisa oyikidi nam'u asati issi adde kumeta guniguza mau'a mayidayisine issi kasanchay oyikidi deates.

Kuwase ka'etiza gita kuwase ka'za Sohoni kuwase ka'anas gigetishe diza nam'u c'ugati duma duma medhora diza mayo mayidi kuwase kasanchati kuwase ka'anas gelana gigetishe de'etes.

Is kuwase ka'iza nayti woylo kuwade kasanchati ubbayka 12 quxure 16 quxure 22 quxurenne 23 paydoy xaafetidaysa debube dugeha tophiya Giza cufera de'iza mayo mayidi de'etes.

kuwaase ka7iza cugati hoykko kuwaase ka7iza kaasanchati ubbaykka issi medho may7o mayda kuwase ka7iza cuugati kuwaase ka7i simmidi ubbay issay issara idimettishenne ufayettishe ubbatikka de7eete

Kuwase ka7iza sohoni woykko issi kuwaase ka7ettiza kuwaase ka7iza sohoni nam7u attuma nayti dumma dumma medhora diza mayo maydi kuwase ka7anappe sinthen ba bolla minisalas woykko ho7issanas woxxishe deeet.

Timirte keeththa giddon woykko timirte sohon dumma dumma nayti attumatinne macati ubbaykka ba kushe ubbay issay issara oyqetidi de7eettes ha oyqetidi diza tamareta giddon issi astamare eqqada haasayashe de7as.

Kuwase ka'iza kasanchat woyko kuwase ka'iza cugati uubatika kuwase ka'id xooni simidi ufa'etishenne ubbayi issoy isara idimetishe , gipishenne yexishe de'etes, ubbatika ufaysa milkite besishe de'etesi.

Essi kuwaase kaa'iza c'ugate woykko kuwaase kaasanchatin anase kuwaase kaa'iza bessan gelanappe sinthe bolla ho'aththanas ubbaykka woxxishennen ba bolla minthethanas dumma dumma isporteta ooththishe de'etes.

aahunne issi dalga gidida meeda giddone ubba asaykka issi medho mayo maydi qooda xeetun qoodettiza asay ubbaykka huuphe bolla qoofe woththida asaynne coo diza asay ogera woxxishe deees

Kuwaase kaa'etida besani woykko kuwase ka'za sohoni toho kuwaase ka'anaasi geliza kuwaase kasancha cugati ubbatikagaamo cencha kuwase kaasanchcha cugati mayiza mayo ma'idi kuwase kaa'anasi gelishe de'etees.

issi heerani keehippe daro asati dumma dumma medhora diza may'o maydi dizayssinne dunguza xibabefe oosettida dunguza koote maydi uttida asati ba sintha ne anjos imettiza wanca geetettiza miishe xarapheeza bolla wothidi uttida

Kuwaase ka'iza kuwaase kashshantha cuwati ubbaykka maaran maaran eqqedin dizayssinme issi attumana ay ha kuwaase kaassanchata sinthan utti di dizaarti beetteet.

toho kowase ka7iza cogati kowaase ka7iza medan woykko kowaase kaiza sohon gelanappe sinthe ubbaykka issi medho may7o may7idi kowaase ka7iza kaasanchati isporte ooththishe dizayssi beettes

Kuwaase ka7iza kaasanchatin woykko macatin ubbaykka kuwaase ka iza sohoni woykko kuwaase ka7iza bessanie kuwaase kaanappe sinthe ubbaykka woxxishenne ba bolla ho7ethishe de7etes

Duma duma kosheta woyko yetata yexiza duma duma mishati issi bayzetiza kethani daro mishi qomoy shiqidi de'es ha mishayka asay shami efiko sohoni yexanasine duma duma qalata sisanas mades.

Asay izafe uyiza ususha meishata woykko issi ushshay irxikko woykko iza giddon irxana mala woththiza hawotey ehida meisheya woykko irxi sizayssa geetettizayssan dumma dumma ushsha qommoti uttidi dees.

Issi wolqamanne gita gidiza dumma dumma deexo miishshata caaniza miishshey beetees hayssaska sunththay babure woykko hadide geetetiza wolqama deexo miishshata caanidi asas go'a immizayssako.

Asatha issi heerappe hara heeraa woykko issi dereppe hara dere caanidi gaththanaassi maaddiza dumma dumma kaamethiasaynne ha kaame bolla dumma dumma miishshathi caaneththishee de7ees.

Ha wodey ehidaytappe issi nam7u toora hamettiza motore sayikile gidishin ha motore sayikiley koronte hayile ba giddon koronte wolqa giddon uyidi ba wolqan woxxiza motore geetettees.

Gittanne issi adussa gidiza oggen heeran issi ita asa issi heerappe haaho heera woykko adussa oge biza gitanne wolqqama gidida kaame ogeza gidora haametishe de7ees.

Dalganne keehippe adussa gidiza ogera issi kumetha karetha mayo mayda attey ne issi macay nam7aykka saykile geetettiza nam'u tohora hamettizayssa bolla uttidi nam'atikka ogezara laaggishe de'ettes.

issi keeththa keehippe lo'izanne be'ishen ayfesi malaliza keeththa getoni itiophiya bandara misile eqqidi dizayssa matani issi karetha kumetha mayo mayida addey issi booththa addera kushe sarotetha laamettishe de'ees

issi dalganne adussa gidida oge giddora heedzdzu saykile woykko nam7u tohora hamettiza saykile geetettizayssa heedzdzu addeti uttidi laaggi ekki ogezara bishe deette

Issi gittane daliga gidida hathe giidora duma duma medosa getetida mishetape issnonee adusatethayinee woliqay diza gimele getetizays maranini ubayi hametishe de'es

Gitanne dalgga gidida hathey gade bolla zin'idi dizayssi woyko eelidi dizayssi beetes ha eeli diza hathe bollara ogey ootheti dizaysara ha ogezara dumma dumma kaameti hametishe de'etes.

Oyddu asati ubbaykka karethanne booththa medhora diza kumetha may'o maydan addeti issay issara sarotetta laamettishenne issay issara ubbay haasayettishenne zooretishe eqqi detes.

issi karetha medhora diza atte booththa medho may7o humayedi ba sinthann issi hara asay kooshe izara asas gaththiza woykko qaala haraso gaththiza miishin haasayishenne be kiita aaththishe dees.

Giitane woliqama gidida issi kehippe loizza dhoqqatethaka sa'a bollappe pude tammane ichchasu kusheppe darizza dhoqateththa bolla kexxetida gitta keththey diizaysi ha keththa mattan dumma dumma miththatika de'ettes.

Gitanne wolqama gidida issi keeththay ayfes be'ishin keehippe lo'iza keeththay keexetidi de'es; ha keeththyka biita bollappe dhoqqatethani nam'u tammu kushe gidizayssa dhoqqu giidi keexetidi de'es.

Keehippe lo7izanne malaliza gitta wolqama keeththey keexettidi dizayssi beettees ha keeththeyka dumma dumma miishatoppe shuchchatoppe dumma dumma biratatoppenne dumma dumma miishatappe keexettidi de7ees.

Keehippe gita wollqama kethay dhoqatethay adusatethay bitape tamane ichashu kushe dhoqa kexettidi dizaysi ketheyka kumenashin osso bolla dizaysi bettes

Keehi gitanne wolqama gidida keeththay keexettidi kumi de'es. Ha keeththaykka sa'a bollappe dhoqqateththaynne adussateththay tammanne nami'u kushe darizayssa pude bolla dhqqu giidi oosetti de'es.

Gitane issi dichida dere gidoni woyko wolqara diza deren gidoni Gita kethey kexetishe dumma dumma biratatupe shuchatupe siminto ashawa dumma dumma mishape wolqama kethiy kexetishe de'es

Dalganne gita gidida gade bolla dumma dumma keeththati keexettishe dizayssi beettees ha keeththatuppeka guye paggera dumma dumma woraynne zumay de'izayssinne hazuma bolla dumma dumma mithati de'ette.

Issi diccida dereni woykko keehippe diccida wolqama dereni dumma dumma gitanne adussa gidida keeththati dumma dumma malara diza keeththati keexetidi dizayssinne ha keeththata giddon dumma dumma mithati diccishe dizayssi ibete.

hessi issi medho mayda addey huphe bolla karetha qoofe woththidi ba sinthani dumma dumma qoodi miyagata aaththiza miishe woykko asappe asan kooshe gaththiza miishe asay oykkin hasayishenne ba qaala aaththishete de7es

Issi tamare kethan woyko timrte sohoni daro asay utidinne asitamareti ubbayka xarapheza bolla dumma dumma ciishatanne dumma dumma hara mishata wothid issayi issara ha'ishenne zoretishe de'etes.

Timmirtte keththan tamarsiza astamaretinne dumma dumma gita hakime woykko hossipitaletan oththiza asati mayiza booththa kumeththa mayyida issi maccashiya keththa mattan eqqada be'ashene dumma dumma hasa'ata has'ashe de'awusu.

Tamare nayti dhoqa timirte deeththa tamaridi wursishe wursechani gibbey uti tamarida timirte keeththay tamareta anjishe mayziza karetha kumeththa may'o maydi hupe bolla karetha qoofe woththidi daro nayti eqqidi de'eettes.

Gittanne wolqqama unkkattida asay izzara geliza pengge woykko keththa penggey ossetidi dezayssi bettes. Ha bettiza misilekka addisaba dhoqqa timirte kaththa woykko addisaba univerestte gelo soho gettetees.

Gitanne keehippe adussa gidida keeththey aaho dembban ooththetidi dizayssi beettes. Ha keeththeykka biitta bollappe adussan woykko dhoqqateththan ichchashu woyi oyddu kushe dhoqqu giidi keexetides.

Daro asay keehippe lo'iza woykko booththa medhora tiyettida keeththa giddon maaran maaran eqqidi asaykka ba kushen saane oykkidi miza katha ekkidi maanas uttidi maanas ekkidi bishe de'etes.

issi macasiya kumetha may7o may7ada tilokka timirte keeththan tamariza nayti timirte wursishinne qa wudete woykko lo7o dereja demmikko imettiza wanca geetettiza al7o miishe ba kushen oykkada issi kushenikka ciisha idimmada de7awus

keeththa giddon issi macaya oyde bolla uttada booththa medhora diza may7o mayadan issi qofa ba qofa haasayashenne dumma dumma kiitatanne qodi maagata aaththashe deas

daro asatin ubbayka maarani eqqiti issi keeththey keexettidi kumidayssa anjisanasi ubbayka sheeqidi dizayssi beettees hasata giddonka tugeha tophiya kalile aysso aawa danna tilahun kabbadeykka beettees

ayfes beyi shini muykko xeellishin keehippe malalizanne lo7iza keeththe matani dumma dumma ciishatinne dumma dumma mitha fuuteti toketidi dizayssanne issi gashe zo7o naay hafuteta matani eqqada de7awos

issi timirte keeththani timirte tamariza nayti issi medho may7o maydi ubbaykka oyde bolla uttidi dizayssinne ha tamaretu giddoni issi booththa may7o mayda astamarey hamettishe de7ees

giitanne adussa dalgga ogey oosettishshe de'izayssi bettees ha ogeza bookkizanne ooththiza dummma dumma biittata cannidi haraso efidi qoliza kametinne ogeza giigissiza dumma dumma kameti de'oosona

dalganne adussa gidida ogera dumma dumma medhora diza booththa kaameti ha oge giddora pinnishenne hamettishe deees ha kameta giddorakka dumma dumma asati ogezara hamettishekka de7oosana

Issi gitanne dalga oge giddora oge bookkizanne oge lo7athiza kaamey woykko oge bookkiza gitta kaamey oge gizigissishenne bookkishe deees ha kame sintharakka issi addey motorsaykile laaggidi mettishe deees

issi oge bookkiza woykko oge goyiza goshsha makinay woykko oge shuchchanne mithata dumma dumma deexo miishata denthiza doozore geetettiza gade goyiza makinay dumma dumma oge bookkishenne goyishe de'ees

Asas koshshiza miishatappe waannanne koyro gidizayssi ogenne geeshsha haaththata gidishin ha'i ogey oosettidi dizayssinne issii gitta shoore woykko gita haaththay dildilene woykko zoggan pinetti dayssibee.

Nam'u adussanne dalga gidida aspalte oge oosettidi dizayssi beettes ha ogezappe ushachcha baggaranne hadarsa baggara daro keeththeti keexetti qoqkoro keeththatinne dumma dumma mithati ha oge matani da7ettes.

gitanne adussa gidida issi dalga oge asfalte oosettishe diza ogera issi gitanne wolqama deexo miishata caaniza zo'o malara diza kaame aadussa oge giddora hamettishe de'ees

issi tamaresooni woykko timirte keeththani daro astamareti ubbaykka shiiqi uttidi zoretishenne dumma dumma waraqata bolla iskibrton xuufe dumma dumma xaafeta xaafishe haasayettishe de'etees

Nam7u keetheti salo medhora diza malarn qabba7ettidi woykko tiyettidi de'eettes.ha keethatikla issi baggara doyakeetheykka de'ees. hara baggakka doya keethey de'ees. Hara baggarakka diza keethatikla de'oosona.

Daro asasi koshiza mishatuppe koyronne wana gididay gesha usha hatha gidishin ha gesha usha hathay osetidi na'u bagara gogishe dizaysa issi mac'asiya jarkane wotada duqashe de'awus.

Deres koshshiza woykko heeras koshshiza miishatappe koyronne waanna gididayss geessa ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay oosettidi ke7idayssa daro asay anji immishenne ha haaththani ba kushe meecettishe de7eettes.

asas koshshiza miishatappe waannaynne koyro gididay geeshsha ushsha haaththe gidishin ha geeshsha ushsha haaththey oosettidi ke7idayssa asay yiidi uyishenne dumma dumma xibabeppe oosettida may7o may7ida daro asati haaththazan ba kushe mecetishe de7ettes

nam7u lo7izanne malaliza dumma dumma ashawatappenne shuchchatappe oothettida keeththati keexettidi de7ettes ha keeththatappe goye baggara gittanne wolqama gidida zumaynne dumma dumma zumaza bolla woray deees

Issi heran diza asatas koshiza mishatappe koyronne Wana gididay gesha usha hathe gidishn ha gesha usha hathey osetid ke'id dizays 2 ogera gogishn gashe nayt ha gesha hathen kushe mecetishe detes.

issi heeran diza asas koshshiza waanna waanna miishatuppe geeshsha ushsha haaththay koyronne waanna gidishin ha ushsha haaththay oosettidi dizayssan daro asay shiiqidi ba kushe mecetishenne haaththa uyishe dizayssi beette

Xaaxettidi dizayssi asas geeshsha ushsha haaththey izara biza karetha shube woykko haaththey izara issi herappe hara heera bana mala maaddiza dumma dumma miishati xaaxettidi issi bolla de'eettes.

qoodani nam7u tammoppe dariza asati issi heeran keeththey keexxettishenne ogey dumma dumma oosoti oosettishe dizayssa asay ubbay eqqidin ha oosettiza ooso beyishenne ayfen xeellishe de7ete

issi heerani diza asas koshshiza miishatuppe geeshsha ushsha haaththay koyronne waanna gidishin ha geeshsha ushsha haaththay izan shiiqidi hara hara bessa bana mala maaddiza gittta ushsha haaththay izan shiiqida keeththey keexettidi dizayssi beetees

Issi heerane deiza asas waannanne koyro gidiza koshshiza miishatappe waannay ushsha geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay oosetidi dizayssa issi macashiya heezu jarkanetay eha7da haaththa duuqashe deaws.